Nyɔnu aɖewo dzro aŋuti ɖe ta le dzadzram. Ɖeka kpa vi ɖe dzimegbe eye ɖevi sue aɖe hã kɔ aŋuti kplɔ wo ɖo. Nyɔnu ɖeka tɔ ɖe wo gbɔ, bagi le axatome nɛ wole nu ƒom na wo.